Daadama n laɣim n ʒia n ŋmɛri binyahari ka bɛ sa filaawasi filaawasi maa ka dinyɛ zaɣa dozim morimaa ka di gba nyɛ zaɣa dozim ka bɛ ŋmɛrri gungona gungonamaa ka bi sheli tansabilani tanʒee.